Iipundi yolwaala oluzizi noluluudhe nosho woo iitafula oyo yihole okukitumbwa kaantu uuna yeli motenda.

Etsyitho lyombaanga yotango yopashigwana, hoka ku na omulumentu a zala okambindja okazizi ta hula ko omakende ge gomeho.

Nguka omuntu akwata iimaliwa yomafo yomabaanga yaIndia .Omuntu nguka okwa paindwa kiipanyala.